Ame geɖe va ku aɖe ɖi ƒe. Esi aɖaka nɔ tsitsina amekuku ɖaka nɔ tsitsina na woa, ƒometɔwo nɔ anyi ɖe ŋgɔgbe zikpuia dzi hele woƒe amekukua fam. Kuteƒevalawo alo vavalawo hã le atsitrenu hele fafam kple ƒomea. Ke aƒetɔ aɖe va dze klo ɖe amea ƒe ɖeka ƒe akɔme hele fafam klpi.

Xɔtula aɖewo le woƒe xɔ tu dɔme. Dɔwɔla ɖeka si le gakpoa megbea lé simiti kotoku ɖe asi, ɖɔ kuku. Le glia megbea, aƒetɔ aɖe do awu ʋi, ɖo kuku henɔ eglia ɖom. Le gakpoa ŋgɔ, aƒetɔ aɖe kɔ simiti nyanya ɖe glia dzi hetsɔ kpe bubu nɔ dzi ɖom. Dɔwɔnu siwo wozãna wɔ xɔ tu dɔe le gbɔ. Wotsɔ mo vevi ɖoɖo le dɔ wɔmee.

Kɔƒe aɖe mee ya, amewo nɔ gbagba dzem hena alesi woawɔ akpɔ dziɖegbe ŋusẽ. Aƒetɔ ɖee ma fɔ nukukluiwo kɔ ɖe eɖokui gbɔ henɔ asitɔtrɔ wɔm le aleso wòawɔ akpɔ dziɖeŋusẽ le le kɔƒea mea, wɔm. viawo va ƒo xla ɖe ŋu henɔ nu si wɔm wònɔ la kpɔm. Ɖevi ɖeka lé teƒe si woasi dzo la toea ɖe asi hele ame si nua wɔm la kpɔm.

Waakye yema le agba me. Abladzo tɔtoe, lã tɔtoe, makaroni, sabala kple gbe, atadi alo ashi ata shitɔ hã le edzi hena ɖuɖu.

Amidzraƒe aɖee ma dzo dze esi dzo dze teƒea ebi nuwo katã le teƒea, ŋuwo fia, amidzraƒea hã fia ke amewo le mɔdododzi va nu kpɔ ge elabe teƒea bi dzo bi nuwo katã nam.

mɔŋutinudɔwɔla aɖewo le woƒe dɔwƒe. Ŋutsuwo sɔe le teƒe eye ŋgo aɖe le woƒe titina. Aƒetɔ eve aɖe le ŋgoa ɖe asi heku ɖe eŋu le ŋgɔgbea eye aƒetɔ eve yi ke nye yevu ŋutsu ɖeka kple ameyibɔ ŋutsu ɖeka le ɖgɔbe ne ŋgo hele nya dze ɖom tso nya aɖe ŋu eye aƒetɔ aɖe le eƒe kɔtome kum ɖo ta ŋgɔa.

wole fefe wɔwɔ fiam ɖevi ŋutsuvia ke aƒenɔ si le awu dzĩa kple atalegbe yibɔ mea fefewɔwɔ fiam ɖevi ŋtsuvi si le awu ɣi kple atakpia me ke aƒetɔ si le anyigbã nɔ ɖoɖo siwo ŋu wolebe wɔna nanɔa gblɔm nawo ke aƒetɔ siwo le ŋgɔ woawo hã wóle fefea me

Le nuɖukplɔ nua vi fofo kple via yema nɔ nuɖukplɔ nu henɔ nu ɖum. Nuɖuɖu vovovowo le kplɔ dzi ke vi ɖevia kɔ eƒe nuɖuɖu nɔ dodom na fofoa ke fofoa ke nu henɔ nuɖuɖua xɔm le ɖevia si kple nukomo. Dzidzɔ ɖevia esime fofoa ke nu henɔa nuɖuɖu xɔm.

Yevuviwo le sukuxɔme kple woƒe nufiala le nusrɔ̃m tso dzɔdzɔmenuwo ŋuti. Yevu ŋutsuvi kɔ atsi ƒo ɖe tukpa ɖeka me eye ŋutsu nyɔnuvia hã kɔ atso ƒo ɖe tukpa ɖeka me hekɔ ɖe asi ke yevu nyɔnuvia evlia kɔ agbale aɖe nɔ ŋu biam nya biam eƒe nufiala. Le kpea dzi le nufiala megbea eŋlɔ nuwo ɖe ekpea dzi. Nu si wŋlɔ ɖe ekpea dzia nu ƒom tso ale si tsi wɔna hafi dzana la ŋuti.

le sukuxɔ aɖe me yevu nyɔnuɔ ɖe va nɔnyi ɖe ameyibɔ viwo dome he ƒoƒoasi ƒu le nu kom ɖeviaɖewo nɔnyi kpo eye ɖe tso henɔ dzidzɔkpɔm kɔasi dzi ɖe hã kɔasi dzi ye ɖe hã tso asi tso ƒo le ɖevio megbe le sukuxɔ mɔŋuɔ nufiala ɖewo nɔ ŋukom henɔ ɖevio kpɔm taflo si le sukuxɔ ma le ɖeviawo megbe woŋlɔ ŋu ɖe tafloa dzi ɖeviawo le awu vovovowo me eye wóle sukuxɔ me

Amea ɖewo va tsi atsitre ɖe mɔto le amidraƒea ɖe kple woƒe bagiwo. Wo vi woame etɔ̃ nɔ wo gbɔ. Wokpã tso suku esi wovee kplɔ wo tso suku va tsi atsitre ɖe mɔdodoto henɔ ŋu lalam hena dzodzo.

Amewo le ablɔ lɔm. Yevu ŋutsuwo kple yevu nyɔnu aɖe si do awu yibɔ, ɖɔ kuku gbemumu tso taku bla ve hã le wo dome. Wolé yevu ŋutsu si le ŋgɔgbea lé nuƒomɔ ɖe asi eye wole eƒe vevesesea ɖem le gbɔgblɔm. Woŋlɔ nuwo ɖe agbalẽ aɖe dzi helé ɖe asi.

Ŋufɔku aɖe dzɔ le mɔdodo aɖe dzi, ŋu ʋɛ̃ aɖe kple ŋu dzɛ̃ aɖe do go eye ŋu woame evea katã ƒe ŋgɔgbe kaka. Ŋu ʋɛ̃a ƒe megbe fɔtiawo dzo dze mɔto gbasasra gakpoa dzi eye ame aɖewo hã le mɔdodoa dzi. Kpovitɔ aɖe tsatsitre ɖe mɔdodoa dzi, aƒetɔ ɖe le awu blɔ me hã le zɔzɔm gbɔna eye ame aɖe hã kɔ ame ɖe mɔ dzi le mɔa dzi.

Ʋedzo ƒe ŋusẽxɔnu ƒe nue ma dɔwɔlawo le edzi henɔ egbɔ kpɔm alo nɔ edzzram ɖo kple susu be woate ŋu ava zã atsɔ xɔ ʋedzo le xɔ aɖe tame.

Aƒetɔ etɔ̃ aɖewo le woƒe dɔwɔwu me hele dɔwɔnu aɖe gbɔ kpɔm hena eƒe dɔwɔwɔ nyuie le amidɔwɔƒe aɖe. Wonɔ dɔwɔnuwo gbɔ kpɔm kple susu be woaganɔ te nyuie na zãzã

Ɖeviwo nɔ anyi ɖe trakpi alo li dzi le gli aɖe nu esime woƒe nu si me wonɔ gaŋgui fɔm ɖo la woɖui ɖe teƒe ɖeka hele gaŋgui aɖewo le anyigba gbɔ henɔ woƒe dzewo ɖom le didzɔ kpɔm.

Míaƒe sɔhɛ ɖetugbiawo le atsɔɖoɖo nyuia ɖe me. Wota avɔ gba akɔ de dzonu ɖe kɔme. Wodo fɔkpa eye wo le zɔzɔm le ɖoɖo nyui aɖe ŋu. Wodo agba na wo wo le ɖe ta ɖota aza aɖe ɖuƒe.

Ŋutsu aɖewo le gakpɔme. Aƒetɔ lolo aɖe le nu kplɔm si do awu afi ƒe amadede kple atalegbe aŋtiɖiɖi ƒe amadede. Kpovitɔ aɖewo ɖo ta gakpɔa me. Aƒetɔ aɖe hã do awu dzi kpla nyi aŋtiɖiɖi le gakpɔ si le ŋgɔa me. Ele nane kpɔm to megbe

Aƒenɔ aɖe le atsyɔɖoɖo nyuie aɖe me le eƒe dzodoƒe. Ewɔŋgashi tɔm. Ekɔ hɛ nɔ ŋgashi la flim. Kupɔti dzie wole nua tɔm le. Ekɔ kutu nyui aɖe da ɖe kupɔtia dzi heto ŋgashia ɖe le eme kɔ kɔ ɖe agba me le aŋego ʋi aɖe dzi. Aŋego blɔ ɖe hã le gbɔ. Tukpa si me wokɔ ami si wokɔ to wɔŋgashia hã le egbɔ.

Ɖeviwo va tsi ku ge le ta aɖe me eye wokɔ tɔkpo ɖe asi va nɔ ta la kum. Ɖevi ɖeka kɔ gakpo tɔkpo eye evewo tsɔ aŋe tɔkpo. Tɔkpo aŋetɔ ɖeka le ʋie eye ɖeka le gbe blɔ. Ɖevi ɖeka ɖɔ kuku hebɔbɔ ɖe tsia me.

Ɖekakpiwo nɔ bɔl ƒom le teƒe bɔlƒoƒe aɖe. esi wo dometɔ ɖeka ƒo bɔl la woyi ɖe yamea wo katã wo wu mod zi henɔ bɔl la kpɔm henɔ ŋudzɔ. Ame aɖewo do awu gbemumu nɔ anyi ɖe zikpi dzi eye ɖeka ziɔ ɖe dziɖegbe kaɖi ŋu wo nɔ wo kpɔm ale si wonɔ bul la ƒo mee.

Anyinɔxɔ dzani aɖe me. Zikuiwo le ɖoɖonu eye wo nyakpɔ. Kplɔ le dome na wo. Agbale le ɖoɖonu le ekplɔ te. Atikutsetsewo le agba me le kplɔa dzi. Kɔŋkɔ aɖe hã le kplɔa dzi eye gbalego aɖe hã le kplɔa dzi. Nɔnɔmetatawo le gli ŋuti. Seƒoƒo dzaniwo le xɔ me eye wo nyakpɔ.

Le takoƒea ɖe, aƒetɔ eve le takoƒea, ɖeka nɔa nyi ɖe zikpui dzi eye wozã avɔ ʋi tsyɔ kɔme nɛ, velia lé takonu la ɖe asi hele ta ƒlɔm na ŋutsu si nɔa nyia. Eɖo ame si le ta ƒlɔm nɛ la ɖɔ gaŋkui, eɖɔ kuku, bla gaƒoɖokui hafi le yevuwo ƒe takoŋua zãm le ta kom na nɔvia.

Yevu ŋutsuwo kple yevu nyɔnuwo le ŋu aɖe me. Atiglinyi ɖeka tsi atsitre ɖe ŋua megbe eye atiglinyi ɖeka hã tsi atsitre ɖe ŋua ŋgɔ le gbea me. Le gbea me la, atigãwo hã le gbea me eye yevuawo ƒe susu nɔ ŋgɔgbe eye wo katã woƒe ŋu su ŋku nɔ ŋgɔgbe henɔ ŋgɔgbe kpɔm te.

Atikutsetse dzraƒe nyui aɖee nye ya. Atikutsetse vovovowo le teƒe sia. Aƒenɔ aɖe nɔ anyi ɖe gakpo zikpui dzi head afɔ ɖe afɔ dzi. Siketi si wodoa wofi ɖe atadzi ƒia eye woonɔ anyi ko eƒe asi le kusi mia kple ɛusi henɔ nu kom hafi nɔ anyi ɖe atikutsetseawo dome.

Eŋɔnudrɔƒea, yevu ŋutsu aɖee ma nɔ adzɔgbe ɖem, ekɔ eƒe asi dzi eye wòda asi ɖeka ɖe agbalẽ si yevu ŋutsua lé ɖe asi dzi hafi nɔ adzɔgbea ɖem. Ameyibɔ ŋutsu aɖee ma tsatsitre ɖe emegbe hede asi megbe nɔ wo kpɔm ke yevu nyɔnu si nɔ anyi ɖe kplɔ ta, hã ƒe susu nɔ adzɔgbe si ɖem wòle la ŋu. eye ame si nɔ anyi ɖe ŋgɔ hã ƒe susu nɔ adzɔgbe si ɖem wòle la ŋuti.

Yevunyɔnu aɖee le eƒe dzodoƒe hele nane kɔm ɖe eƒe kapu me. Dzidzɔ le mo nɛ eye le dzodoƒea gatsiwo le gatsikunu ŋuti nɛ le dzoteƒea. Eye nu si dzi wòŋlɔa eƒe nuwo ɖo le dzodoƒe hã. Kapu alo kplu si me wòwɔa eƒe ti le hã le afi ma. Eƒe kaƒomɔ le kplɔa dzi.

Amewo le tɔ aɖe me eye yevu ŋutsuwo kple yevu nyɔnuwo kple ɖeviwo hã le tɔa me. Ameyibɔ ŋutsuwo kple ameyibɔ nyɔnu aɖewo hã le wo dome. Ame yibɔ ŋutsu aɖe do atakpui yibɔ helolo ɖe awu dzimekpo eya hã le tɔa me. Wolé dzidzɔ kpɔm eye xɔ kɔkɔ aɖe le wo ŋgɔ.

Atikutsetse vovovowo le afi sia. Aŋti, atɔtɔ, ɖiba, mago, tomatosi kple bubuawo. Aƒenɔvi ebe tsi atsitre ɖe dome henɔ nu kpɔm duu. Wokɔ atikutsetse siawo ɖo asie hena dadra.